Worɓe tato goto mai do ɓorni jesi yelo ɗo vakki boro ha ɓawo mun ɗo fija lido goto bo ɗo ndamo to vakki boro kan koma oɗo vakki boro odo tiima waya mako nda goto bo ɗo ewa mota warata ɗo nda fulaawa ha dou lawol majum.

Moftorde worɓe on haɗɗo, nda har be baturejo ɗo dari ɓedo holla ardiɗo fere hunde fere ba haa gumbal ni. Ardiɗo mai ni ɗo waati kare milk kolo, ɗo bo hifni hifnere ɗum ɓurna fu ƙabila yoruba’en on hifnata.

Kofi ɗam plastic mabo tangaram, min ɗonaftira be kofi ha yarugo ndiyam, ko bo jus, nda juɗe ɗo jogi kofi mai, launu kofi ma jum bo boɗejum.

Yonɗe sare ɗa dammugal gete ɗa ɓo mashin do dari ha yonɗe sare majum gate mai manga sare mai ɗo voɗi ɗo tarni be nanta jamɗe jamanu ɗum faɗɗugo sare.

Babal sorugo yan kunneji, nda yan kunneji fere-fere, manga manga, fere pink, fere balejum, fere ha babal manga ni, ɓe takki ɗum, fere bo ɓe takki ɗum ni ha jamɗe fere petel, roɓe fu ɓurna kamɓe on naftirta ɓe nanta yan kunne.

Frut salat wato kaute ɓiɓbe ledde kankana apple gonda lemu ,e luttuɗum bedo taiti dum be wati hado plat daneju.

Sabulu yiwugo ɗum ndiyam, be nanta nyebbam wujugo. Sabulu mai ni rowɓe ɗon naftira be mai ha yiwugo, ngam ɗiggungo ɓandu mabɓe, be nanta waltungo ɓandu maɓɓe. Non non nyebban mai ma, ɓe ɗo wuja ɗum ngam vo'itungo laral.

Rigaji on ɗo ɓili ha shago sorugo riga ma bo tela’en, ɓurna fu roɓɓe on be andiri be watugo irin rigaji ɗo, rigaji juɗɗum on marɗum none fere-fere, nda himɓɓe ɗo dari ha babal man.

Keke nyotugo ɗon naftira be keke ɗo ha nyotugo limsi worɓe benan ta roɓe nyotoɓe be kekeni ɓe ɗo una be tela’en ɓe ɗon nyotira limsi rigaji jompaji be salla.

Fulawa dum be awi ha ɓawo sare, da mahol sare mai ni be do penti dum ashkolo wodi jamde ha do mahol sare mai da bob ha bandu mahol sare man.

Nyebbam Kokobota, nyebbam ni ɗo naftira on haa wujugo ɗo vo'itina banndu ɗo waltina bo laral ɗo nafa masin takanas ma wakkati pewol, rewɓe on ni ɓurna fu ɓuri yiɗugo wujugo nyebbam.

Taliya definga ha nɗer Pilate ɗo hauti ɓo ɓe nanta salat, taliya ɓe salat to ɓe hauti ɗo velna nyamɗu masinta ɗo itta velo ɓo.

Kwali Biskit: Biskit ni ɗo nder nyamdu ko mauɗo be ɓikkoi pat nyamata. Biskit ɗo mari nafu masin. Ɗo usta velo, ɗo ɓeddina ɓi Adamajo bo njamu, bo beldum nyamugo.

Leeso ha babal choggu, do mari diyam giren leeso maini ɗo nɗer leese jamanu ɗum ɓe watta, ɓe ɗo faunira be majom ɗo voitina sudu masin.

Kowowe, kowowe may ni ɗo joodi haa dow haako on burna fu. Kowowe ɓuri yiɗugo fulaawa ,ngam kanji on nyamdu maajum .Ɗo nafa ɗum masin haa ɓanndu man.

Leeso bedre simiro be nanta wald rop be do bari holel leso mai ha bandu waldrop majum waldrop mai ni do mari dammudecego da cidrowa be do yowi ha do waldrop majum.

Babal pijirle ɓeɗo fauni babal majum be nanta gras carpet nda koromji ha laratoɓe fijirde mai joɗata ɓeɗo tarni babal gras carpet mai bo benanta jamɗe be net nda fulawaji pat ɓe wati ngam beddungo wo’itungo babal man voda.

Pete ɗum dankali nasaara bee nanta liɗɗi keccum. Dankali nasaara ni ɗo mari nafu masin ha ɓanndu ɓii'aadamaajo. Bannii liɗɗi maa ɗon nder nyaamdu ɗum ɓeddinta ɓii aadamaajo njamu, belɗum bo ha nyaamugo.

Ɓiɗɗo debbo oɗo mori morɗi boɗɗi seni kalmisaka, mori maini oɗo mari stayel step step oɗo ɓorni riga boɗejum benanta ɓalejum ɓalejum haɓandu rigamai, oɗo suddi gelebo danejum.

Sarka kosɗe do nder pauni ko roɓe faunir ta sarka kosɗe ni don kayun ma ha ɓanɗu sarka daɗe binanta sarka jude roɓe do faunira be mai do haɓba ha kosɗe maɓɓe.

Babal nastugo pirowal ɗum ɓe wii'ata filin jirgi. Hedi babal mai on ɓe naftirta to goɗɗo wadai jahangal yaha totton yoɓa cede, jaɓa tiket, joɗa rena to wakkati jirgi mai wari ɓe andina yahaa nasta jirgi waɗa jahangal.

Shago sorgo provishon wato kare kutinir ɗum, ɗum hande be jango nda jaratedam fere-fere bana kok, fanta, ha be ndiyam yarugo, wodi bokiti roba ha dou jaratedam mai ɗo bo leggal on je mopa nda a kwati fere je glas ha yeeso shago majum nda korwal roba bo ha kombi jarateɗam ɓe jeri mai.

Labule, ɗo nder poune ko faunata sudu takanasma irin paune ɓe fauniri labula ɗo, ɗo ɓeddina sudu voɗugo massin, nonde labule mai ni kofi on benanta milik.

Mota ɗo dari ɗum ɓe viyata ɗum pikop, irin motaji ɗo ni ɓe ɗo naftira be majum on ha hosugo kare bana wakkati to dungu timmi, ɓe ɗo ɓoftira kare demri dige ngesa be majum, benanta ko nandi be man.

Fulawa dum ba’awata ha sare gam paune, fulawa ni ɗo nder paune ko bé watta hasare. Ɗa fulawa ɗo dômari ndiyam girin ɓenanta pindi réɗ.

Ɓiɓɓe siyasa ɓe ɗo mofti ɓamtini goto nder maɓɓe juɗe alama holli ɓe ɗo homna ɗum on, bana oyahi moftorde on ɗum siyasa majum, o ɗo ɓorni kare danejum o ɗo wati darugal ha gitte mako.

Fijoɓe bol kosde ɓedo der sewo, ɓe pat ɓe do mosi ɓedo wati jesi yelo, soks maɓɓe bo bulu, ɓeɗo tami juɗe maɓɓe ba ɓe haɓan, ɓedo dari ha les leggal, paɗe mai woɓɓe bulu, woɓɓe bo yelo, woɓɓe bo paɗe maɓɓe orange.

Biɗdo debbo do mori morɗi boddum sitayel mai fere fere je chaka fere daje gefe ɗobo fere odo wati juɗe mako ha dow noppi mako rigaves o borni woɗi bo olɗi daɗe ha daɗe mako.

Babal fejirde bol, ɓeɗo viya dum stadion, nda grascarpit ɗo we’iti ton, ɓe ɗo didi didol danejum, nda danki bo ha himɓe larata bol mai jodata gam larugo bol.

Kwali kolo be koloji ha nder, koloni ɓurna fu pukaraaɓe pramari be nanta noziri on naftirta ɓe waɗa kolorin zane to ɓe waɗi ha makaranta.

Leɗɗe ɗo vaagi, ma bo vagare leɗɗe, ko bo vare leɗɗe leɗɗ ni, beɗo naftira be mai ha ɗefugo habkatene. Leɗɗe ɗo mari nafu masin hawo ɗefugo.

Ɓiɗɗo debbo ɗo moosa o ɗo moori morɗi ɗum o ɓeddiri be gaasa jutka.O ɗo rufitika haa ɓaawo o ɗo ɓorni riiga tiicet daneejum woodi bo, zaane boɗeejum haa ɓanndu riiga maajum.

Oldi daande, oldi ni ɗum ko roɓe naftirta on ha paune, roɓe ɗo waata oldi ha daande maɓɓe ngam faunugo, ɓurna fu oldi ɓe andi rouɓe on naftirta be mai.

paalo ɗo shiryi bee koromje mil kolo les koromje may boo woodi goldin goldin, senta teebul may ma kolo ɓandu koromje may on woodi eesi haa paalo may, ndalabule paalo may ma kolo koromje may on.

Paɗee kanvas, paɗee ɗum ɓikkoi koloo paɗee mai danejum be nanta Pink. Paɗee ɗo mari nafu masin ha ɓikkoi be mauɓ. Paɗee ɗoni ɗo mari Paune to afaɗi ɓingel voɗan.

Ɓe ɗo viya ɗum kokumba, kokumba ni ɓeɗo naftira ɓe ɗo mai ha nyamugo, ɓe ɗo taita ha dou nyamdu ɓeɗo nyamira, ɓeɗo hautira koslo bo be kokumba mai, ɓeɗo defira jolof be ko kumba, kokumbani ɗo mari nafu massin ha ɓanɗu ɓi adamajo.

Ɓeɗo waɗa fijirde ko be yonata ɗum dambe, ɓe pat maɓɓe ɓeɗo tari boggiji ha juɗe maɓɓe, ɓeɗo duhi salla dammuka, nda o ɗoni ɓamti juɗe mako o yarini oɗo mai hapre, o lukki ɗum oɗo jogi bo juɗe mako.

Korowal zamanu, ɓe dyo waati yaadi ash kolu haa ɓanndu mai, bee bo ɓe ɗo paeni ɗum bee goldin, ndaa pilooji guda nayi, gootel may ɗo ɗum boɗeejum on. pilooji may ma ash kolo on ɓe ɗo fawni ɗum bee goldin haa ɓanndu pilo mai.

Hore ɓiɗɗo debbo, oɗon mori morɗi ni voɗugo. Oɗo wati riga ɓalejum, ha dande rigaman wodi paune danejum danejum. Oɗo joɗi do korowal. Nda roba fere bo ha kombi mako bulu kolo.

Dammugal nastugo sare, dammugal mai balewal, sare mai ɗo tarni be mahol, ɗon geni ha yonde sare mai wodi bo leɗɗe, hander sare majum.

Robaji ɗoni je asalimai nyebbam on be sorata. Nyebbam mota. Ma'a bo nyebbam ɗum naftirta ha injiji toɓe timmini sei be laiba ɗum ɓe wartira ɗum londe. Nda kala mayni bulu on. Ɓe ɗo maɓɓi ɗum bo be maɓɓode baleje. wodi danejum, danejum ha hunduko robaji man.

Shago vo'itungo hoore. Shaago mai ni, nda gasa atashmen ha nder. P.O.P on ha dou shaago mai. Nda yite lamtarki. Ɗon fankaaji tati ha shaago majum ɓe ɗo fauni bongoru shaago mai be wol pepa. Nda kondo ha nder shaago mai, kolo kondo mai bo lemon grin.

Nyebbam wujugo ɗum nyebbam karejam je zamanu, je ɓe sarifi ɗum be dabare zamanu, to goɗɗo wuji ni nyebbam mai ɗo ɗiggina ɓandu, waltina laral, takanas ma wakkati jangol.

Hako leggal zaiti ,leggal zaiti ni dum leggal on je ɓe naftirta hawadugo lekkiji fere-fere, be do naftira ɓe leɗɗe mai ɓo hawadugo pol waya.

Deftere ɗum ɓedugo andal inde deftere mai scolas jony isa ali pantami on vindi deftere mai, ɗo mari nafu masin, wodi andal ɗuɗɗum hdeftee mai to goɗɗo jangan.

Jarida hunde on ɗum ɓe naftirta ha hokku go kubaruji mauɓe mauɓe on naftirta be irin majune ngam anda ko ɓe wontiri, minɗo mari ci'e jaridaji fere-fere, to a ɗo janga jarida ni a andan ko doggata ha nijeria, e ma lesɗe yasi.

Goiva do nder ɓiɓɓe leɗɗe ɗum min nyamata hande be jango ɗo mari bote massin ha ɓandu ɓi adamajo, nda goiva maini ɗuɗɗum haddo nda gotel bo ɓe ɗo taiti ɗum.

Sirgu ɗo nder dabbaji mauɗi mauɗi ɗum ladde, sirguni dabbau on kulni ɗum, ɗum bo nyamata kusel, ɗo bo mbara ɓiɗɗo adamajo.

Suudu walete du andira ɗum be betroum, nda leso, si'id durowa, wad durob be nanta diresin miro, kapet der sudu mai bulu. Diresin miro nye rewpe ɗo naftira totton ha pauni, nden woldurob bo himɓe ɗo wata kare maɓɓe ha nder.

Ɓiɗdo debbo mori morɗi ni voɗugo, ɓe beddi ri morɗi mai ni be atachmen, morɗi ɗo ɓeddina debbo paune, wodi stayl morɗi fere fere, ɓingel debbo man ɗo ɓorni riga ɓalejum.

Rooɓe ɗo joɗi nder julurde be pat ɓe ɗo wadi himarji, nda ɗiɗo bo ɗo dari naafa, wodi window ha totton, penti nder julurde mai ni milik kolo, alama holli rooɓe ɗo yahi ngam hedutuggo wazu.

Juɗo ɓiɗɗo debbo o aatiri yeso goɗɗo fere be mai juɗe maako mai ni be zobe haɓandu mai peɗeli maako o fauniri ɗum ɓalejum haa nder mota o joɗi goɗɗo mai ɗo ɓorni jompa be ifnere.

Kantiiru sorugo kareji ba hunde nyamugo mabo yarugo nda biɗdo debbo ɗo dari ha yeso worɓe ni ba hamɓe on soroɓe oɗo watiriga popul oɗo suddi gele pitch.

Madara on ɓe rufata nder frut salat, frut salat ni ɓe ɗo waɗa ɗum ɓe ɓiɓɓe leɗɗe ba'ayaba, abarba, apple, lemu be ko nandi be mai, frut salat ɗo mari nafu masin ha ɓeddugo ndiyam ɓandu.

Maaɗi ɗum timminaka anɗira ɗum on kompiliteɗ bilɗin. Nɗa ni katakoji ha totton. Nɗa bo leɗdi be mofti ngam maɗi majum. Ɗo on hollata woɗi ko lutti ha maɗi mai, ngam be hippai ɗum. Nɗa jamɗe roɗi je be naftiri ha mahugo maɗi mai ha banɗu maɗi mai.

Worbe tato ɗo dari ɗiɗo man ɗo ɓorni kare danejum be pat ɓe ɗo hifni, goto maibo jompa mon mil kolo, halama hollini ɓe yahitegal on mabo julde on.

Koromje zamanu. Koromje mai ni kolo mai goldin kolo. Ɓe ɗo fauni ɗum be nanta botinji. Ha korwal mai woni ɗo, alama holli babal sorrugo koromje on.

Ɓiɗɗo debbo. Oɗo waati riga juɗɗum, riga mai ɗo mari juuɗe juɗɗum, oɗo vakki boro ɓaleejum, kolo riga mai ɓaleejum on be nanta ach, oɗo dari kombi juuɗe korwal oɗo ɓaari dammugal.

Babal nyamugo ko ɓe andira restouran. Nda koromje ɗo jeri be nanta kofiji, kolo koromje man kofi. Woɗi ɓe ɗo vindi pipul it culture. Dammuɗe ɗiɗi haa ɓandu babal man.

Ɓingel ɗo wati olɗi nɗanɗe. Ɗo ɓamti hore mako ha ɗow. Kolo olɗi maini Hot pin. Oɗo borni riga ɗanejum, sallaɓo nevi Bulu.

Leeso zamanu, ɗo mari hoore mannga, ɗo ɓaari dow woldurop .Woldurop may ni dammuɗe mum jeego kolo leeso may aac .Ɗon bo goldin haa pawne ɓe fawniri leeso may be may.

Ɗeɓɓo ɗon mosi o jali ha nyie mako vurti, oɗo waɗi yeri ha noppi mako a tampa o ɓorni, kala a tampa man woɗi ɓoɗejum ɓe ɓalejum ɓe mili kolo ha ɓanɗu a tampa man.

Yalo ɗo nder nyamdu ko himɓe nyamata maa bo mi viya ɓiɓɓe leɗɗe ko himɓe nyamata. Yalo kanjum ma ɗo mari nafu takanas maa wakkati goɗɗo nanata velo. Fere ɗo nyamira bannin, fere bo be citta, maa bo manda.

Varanda nastugo sudu, sare mai ni a lama holli ba kesum on ngam ɗo penti, penti mai kesum nda goɗɗo ha dammugal nastugo sudu mai, nda jamɗe jamɗe ha windo majum ɗo penti, penti majum light pople be nanta melik.

Jariɗa ɗum zamanu nani. Babal on je hokkugo habaruji ko ɗoggata ha lesɗi be nanta duniyaru. Jariɗa ɗoni be waɗi ɗum on daga ujinere chappan e jego e go'o.

Pop ɓe ɗowada pop ha cudiji julurdeji, e maluɓe pop ni dum faune on nder faune ko ɓe faunirta cudi pop do ni dum danejum on koloman.

Leggal ayaba. ayabani do nder bibbe ledde je himbe nyamata do mari bote bo masin ledde ayaba mai duɗdum woni haddo da geneji ayaba mai da dum do rimi masin.

Madi’e gidan sama marɗum hawa gotel, ɓe mahi madimai eri madi zamanu ɓeɗo penti ɗum be penti danejun, ɓeɗo wati bo gilasis ha ɓandu madimai, je ɓeddin ta madi mai paune, nda dammugal nastugo nder madimai.

Hore leso, ɓe ɗo fauniri ɗum ɓe ɗollof. Ɓe ɗo wati ɓo botins, ɓe ɗasi botins mai. Hore leso mai waɗi lugge-lugge ɗum paune. Kala maini Ash kolo on. Leso mai alama holli ɗo ɓaɓal sorugo leso on.